Abun da ya kamata mu koya, wato fitar numfashi da bugun zuciya. Ya kamata mu ko mu lura idan mutum ya fadi ko kuma baya nunafashi. Wani lokaci mutum yana raye koda hakan ta faru da shi, abunda ya kamata mu tuna, akwai wani shawara, shawarwari na likitoci, suka ce ka mu yi amafani da wata fomula "drs D", ta nufin danja, wato akwai matsala. Abu na farko da ya kamata mu lura da shi shi ne a inda muke, akwai tsaro kafun mu fara, mu fara komi na biyu. Suka ce "R" shi ne resfons, yadda za mu ɗauki mataki, mu jijjiga wanda shi wannan lalura ta same shi, mu kama kafaɗansa, mu girgiza domin mu tabbatar da komi yana dai-dai. Idan ba mu ji motishin komai daga gare shi ba, mu nemi taimako, mu tabbatar yana nunfashi, mu taɓa ƙirjin domin mu tabbatar da haka.

shiri dan bada allura wannan shiri shiri ne mai matukar mahimmanci domin tabbatar da tsaro da inganci na aikin allura da kuma lafiyar wanda zai karbi allura ga maka matakan da yakamata abi na farko shine tsaftace hannun wanda zaiyi allurar yana da matukar mahimmanci wanda zai allura hannunsa yaka cewa yana a tsafta ce domin kada hannunsa um ya zanto cewa akwai wata kwayar cuta wadda zata iya taba wurin da zaiyi allurar na biyu amfani da auduga da ruwan shafawa domin tsaftace wurin da zaiyi alluran bayan anyi allura a cire allurar a hankali kuma a cigaba da latsa gurin da’akayi allura da auduga dan hana kada jini ya fita a jefa dukkanin kayayyakin da akayi amfani dasu gurin allura acikin akwalin sharar likita idan akwai wata matsala ko kuma alamar rashin lafiya bayan anyi allura sai a sanar da likita nan take

matakin asali na bincike na haihuwa suna da matuƙar muhimmanci wajen tantance lafiyar uwa da jariri ga wasu daga cikin matakan tattaunawa da mara lafiya likita zai yi tambayoyi ga uwa game da tarihin lafiyar ta ciki har da duk wani ciwo ko matsala da ta taɓa ji a cikin ko a cikin lafiyar ta ɗaukan hoto likita zai yi amfani da na’ura mai ɗaukan hoto wanda zai aika da sauti mai ƙarfi cikin jikin uwa sannan ya dawo da sakamako don samar da hoto na cikin mahaifa nazarin sakamako likita zai yi nazari zai nazarci hoton da aka samu don tantance lafiyar jariri da kuma uwa waɗannan su ne muhimman matakai da ya kamata duk wata uwa ta ɗauka wanda take da ciki domin lafiyar ta da kuma lafiyar jariri da yake a cikin ta

shirin kula da ƙwayoyin cututtuka shirin kula da ƙwayoyin cututtuka shiri ne na musamman da ake yi domin rage yaɗuwar cututtuka da ƙwayoyin halitta ke yaɗawa ƙwayoyin halitta waɗannan sun haɗa da sauro zoƙo gizo gizo sauro waɗannan su ne manyan ƙwayoyin da ke yaɗa cututtuka kamar su zazzaɓin cizon sauro maleriya da sauran su zoƙo waɗannan su ne ƙwayoyin da ke yaɗa cututtuka kamar zazzaɓin lasa da sauransu gizo gizo wasu nau'in gizo gizo na iya yaɗa cututtuka masu hatsari muhimmancin shirin kula da ƙwayoyin cututtuka ga al'umman shirin kula da ƙwayoyin cututtuka yana da matuƙar muhimmanci ga al'umma domin yana taimakawa wajan inganta lafiyar al'umma kare lafiyar jama'a da kuma inganta tattalin arziki don haka yana da muhimmanci a goyi bayan wannan shiri

Sannu, ya kike? Lafiya lau. Ko kin samu labarin cutar Ebola? E, na samu labarin wannan cuta. Za mu iya kare kanmu da iyalanmu da kuma al’umma daga kamuwa daga wannan cuta. Ita wannan cuta tana yaɗuwa ne ta hanyar haɗuwar jiki kamar su amai ko kuma yawu na wanda ya kamu da wannan cuta ko kuma jinin wanda ya kamu da wannan cuta ko kuma bayan gida na wanda ya kamu da wannan cuta ko kuma fitsari na wanda ya kamu da wannan cuta. Sai alamomin wannan cuta: yawan zazzaɓi, jin kasala, sai kuma amai, shi ma yana daga cikin alamomin wannan cuta, rashin kuzari a jiki, shi ma ɗaya daga cikin alamomi ne, sai kuma ciwon jiki. Yadda za mu kare kanmu daga wannan cuta: yawan wanke hannu da sabulu da kuma tsaftatacciyar ruwa, neman taimako wurin likita domin alamomi daga cikin waɗannan alamomi.

Cutar ebola cutace mai matuƙar haɗari da gaske. Cutace wacce ke shiga cikin jikin ɗan Adam ta ɓata dukka wasu kwayoyin um halitta na ɗan Adam, ita wannan cuta tanada matuƙar illa sosai ga jikin ɗan Adam. Yakamata duk wasu hanyoyi da zamubi danmu kare kanmu daga kamuwa daga wannan cuta ta ebola yakamata mubisu domin mu kare kanmu da iyyalan mu da ‘yan’ uwa baki ɗaya daga kamuwa daga wannan cuta.. Ita wannan cuta za’a iyya yaɗata cikin al’umma cutace wadda idan mutun ɗaya ya kamu da ita zai iya yaɗata zuwa al umman da yake rayuwa a cikin su. Yanada matuƙar mahimmanci mu kiyaye dokoki da sharuɗɗa da likitoci suke bamu domin mukare kanmu da iyyalan mu daga itta wannan cuta domin inagnta lafiyar mu da kuma jinda ɗinmu da walwalan mu.

Dalilin zaƃin abini maras nama ko me nama. Wannan batun ya shafi zaƃin abinci da mutun yake yi, musamman tsakanin cin nama da kuma cin abinci maran nama. Akwai dalili dabandaban da suka sa mutane su zaƃi ɗaya ko ɗayan su. Dalilin zaƃin cin abinci me nama, yawancin abinci maras nama suna da ƙarancin kitse wanda hakan ke temakawa wajen rage haɗarin cututtukan zuciya. Yawan cin abinci maras nama suna da; suna temakawa wajen inganta tsarin narkewar abinci. Haka kuma, yana temakawa wurin a; rage nauyi. Se dalilin cin abinci me nama, nama yana da tushen “protein” da kuma “vitamin B12” waɗanda suke da mahimmanci ga lafiyar jiki. Wasu al’adu, cin nama yana da matiƙar mahimmanci a al’adarsu, nama yana da matuƙar ɗaukaka ga mutane. Zaƃin abinci da mutun yake yi ya dogara ne da; dalile dabandaban kamar lafiyar al’ada, addini da kuma muhalli.

Muhimmancin ɗurewa a zaƃin abinci. Ɗorewa a harkokinabinci yana da matiƙar mahimmanci a yau; a yau. Yana nufin, yin zaƃin abinci da ba ze cutar da muhalli ba, ba ze yi illa ga lafiyarmu ba kuma ba ze tabbatar da cewa za a ci gaba da samar da abinci a nan gaba. Mahimmancin ɗorewar abinci, aikin gona na da tasiri me yawa a kan muhalli. Zaƃin abinci me ɗorewa kamar su kayan marmari da kayan lambu na gida, yana temakawa wajen rage tasiri na aikin gona a kan muhalli. Yadda za a zaƃi abinci me ɗorewa, zaƃin; zaƃi abincin gida, tallafa wa manoma na gida, yana temakawa wajen ƙarfafa tattalin arziƙin gida da kuma rage tasiri na sufari a kan muhalli. Zaƃin kayan marmari da kayan lambu na gida, waɗannan abinci suna da ƙaranci tasiri a kan muhalli, rage cin nama, aikin kiwon dabbobi na da tasiri me yawa a kan muhalli. Zaƃin abinci me ɗorewa, ba kawai yana temakawa wajen kare muhalli ba, har ma yana temakawa wajen inganta lafiyarmu da kuma ƙarfafa tattalin arziƙi.

Yanda ake kula da lafiyar jiki, abinci da kuma ruwa, kula da lafiyar jiki yana da matuƙar mahinmanci don rayuwa mai kyau da lafiya. Abinci da kuma ruwa su ne gishirin lafiyar jiki. Ga wasu daga cikin hanyoyin da za ku iya kula da lafiyar jikinmu: abinci mai gina jiki, cin abinci mai daidaito. Ya kamata mu ci abinci mai daidaito wanda ya ƙunshi nau'oin abinci daban-daban kamar su kayan marmari, kayan lambu, hatsi, furotin da madara. Rage yawanci abinci mai gishiri, sukari da kuma mayi. Yawanci abinci mai gishiri, sukari da mayi na iya haifar da cututtuka kamar ciwon zuciya, ciwon sukari da kuma a da. Ko kuma teɓa, cin abinci mai tafta. Ya kamata mu tabbata da cewa abincin da muke ci yana taftatse kuma ba a lalace ba. Shan ruwa a kai a kai, ya kamata mu sha ruwa a kai a kai duk tsawon rana, koda kuma ba mu ji ƙishi ba. Rage yawan shan abin sha mai ɗumi abin sha mai ɗumi kamar su kofi da shayi na iya haifar da rashin ruwa a jiki.

Yadda zaka magance wasu matsaloli ko damuwa idan kashiga, zamu iyya magance matsalolin mu ko damuwa idan mun shiga ta hanyoyi da dama dagacikinsu sun haɗa da a. na farko tattaunawa da abokai yanada kayau idan kuna cikin damuwa mu nemi shawarwari daga abokanan mu. Hanyan neman shawarwari zamu iyya samun mafita daga cikin damuwar da muke a ciki, amma zama haka ba tareda neman shawarwari ba za’a iyya haifar da ƙaaruwan damuwar da muke ciki. Yawan yin wasanni na motsa jiki shima yana rage damuwa, ya zamto cewa munayin wassani waɗan da zasu samu nishaɗi yana kawar mana da damuwa yin haka zai taimaka zai taimaka koda muna cikin damuwa, damuwan mu taɗai yin addu’oi yanada kyau duk lokacin da muka shiga cikin wata matsala ko damuwa zanki neman taimako daga ma haliccin mu ta hanyan yin addu’a wannan na ƙara taimakawa kwarai da gaske.

hanyoyin da za mu bi domin mu kare kan mu daga cizon sauro amfani da gidan sauro gidan sauro da aka shafe shi da magani na musamman yana da matuƙar muhimmanci wurin kare kan mu daga cizon sauro musamman a lokacin bacci amfani da maganin kare fata akwai magungunan kare fata da za a iya shafawa a jiki don hana sauro sauka sanya tufafi masu tsayi kaman su riga wando musamman lokacin da sauro ke yawo tsaftace muhalli kaman share ruwa a kewayen gida duk wani halin sauro yana ruwa amfani da kayan turare na gida da ake hana sauro shiga gida waɗannan su ne hanyoyin da za mu iya bi domin mu kare kan mu da iyalan mu daga kamuwa daga cutar cizon sauro

Sabbin cigaba kan magungunan “covid 19”. Akwai magunguna da yawa masu inganci don “covid 19” a halin yanzu, waɗannan sun haɗa da magungunan “antiviral” kaman “ patilovid” da “lagivario” waɗanda za su iya rage haɗarin kamuwa da cutar me tsanani. Asibiti, idan an ɗauka cikin kwanaki biyar na farkon; na farko bayan fara cu; bayyanar cututtuka, magungunan rigakafi na “monoculural” da “remedivasive’ magani ne musamman ga mutanen da ke cikin haɗarin waɗanda sun riga sun kamu da cutar. Bugu da ƙari, kulawar tallafi, kamar su a; iskar shaƙa, har yanzu yana da mahimmanci ga yanayin da ya yi muni. Rigakafin a; rigakafin har yanzu shi ne mafi inganci don hana a kamuwa da wannan cuta me tsanani da rikitarwa. Yana da muhimmanci a tuntuƃi ƙwararre a ƙwararren kiwon lafiya domin samun ƙarin bayani.

Yadda ake kula da a farce da kuma farcen ƙafa. Farce da farcen ƙafa suna biƙatar kulawa ta yau da kullun don kiyaye su da lafiyar ƙarfinsu. Ga shawarwarin da ya kamata mu bi: wanke hannunku da sabulu da ruwa me kyau a kai a kai. Tsaftace farcenku da sabulu da ruwa bayan wanka, kar a ciji farce ko kuma a yi amfani da baki don cire su. Idan kuna da cututtuka na fata a tuntuƃi a likita. Yanke farce a da mai yan; a; yanke su a tsaye ba a zagaye ba don guje wa girgijewa. Idan kuna da ciwon sukari ko rashin jin daɗi a jiki a tuntuƃi li; likita. Shafa man hannu, a; shafa man hannu ko a; “cream” a farce a da fata a kusa da su. Hakan, ze temaka wajen kiyaye su daga bushewa da kuma fashewa. Gane matsaloli, idan kun lura da canje-canje a farcenku kamar canjin launi, ƙara fari ko kuma girgiza, to a tuntuƃi likita. Wannan na iya zama alamar matsala a lafiya.

Yadda ake jefar da kayayyakin haila yadda ya dace. Kayayyakin haila kamar su “hand pon”, “pad” da kuma kofin haila, suna buƙatar a jefar da su a; a gurin da ya dace domin kiyaye muhalli da kuma kiyaye lafiyarmu. Ga wasu shawarwari, kada a jefar a banɗaki, kada a jefar da kayayyakin haila a cikin banɗaki, hakan na iya haifar toshewa a cikin bututun ruwa. Amfani da kwandon shara, jefa kayayyakin haila a cikin kwandon shara me rufi. Idan ba a samu kwandon shara me rufi ba, a lulluƃe su da takarda kafin a jefa. Amfani da jakunkunan “plastic”, za a iya amfani da jakunkunan plastic” domin tattara kayayyakin shara haila a jefa su a cikin kwandon shara. A jefa a wurin da ya dace, idan kuna amfani da kofin haila, wanke shi da ruwa me tsarki da sabulu ba za a sake amfani da shi ba. Muhimmanci, a tabbatar cewa an rufe kwandon shara a kullin, a jefar da kayayyakin haila a wurin da ya dace idan ba a sami kwandon shara ba. Yadda ake jefa kofin haila, wanke kofin hailada ruwa me tsarki da sabulu bayan an yi amfani da shi, a zubar da ruwan da ya rage.

Yadda ake kula da tsafta ta kai da kai a kullun da yadda nake kula da kaina. Tsafta ta kai da kai da kullun da ta kaina suna da muhimmanci don lafiya da walwala. Yadda nake kula da su; na farko wanka, ina wanka a kullun da sabulu da ruwa me tsarki. Goge haƙori, ina goge haƙorina so biyu a rana. Tsaftace fuska, ina tsaftace fuskata da ruwa da yamma se in shafa mai. Wanke gashi, ina wanke gashina a kodayaushe. Tsaftace hannu, ina wanke hannuna da sabulu da ruwa me kyau. Kula da kai, motsa jiki, ina yin motsa jiki a kai a kai kamar tafiya, gudu ko kuma wasanni. Shan ruwa, ina shan ruwa me yawa a kullun. Barci, ina samun isasshen bacci aƙalla sa’o’i bakwai zuwa takwas a kullun. Yadda nake kula da ma kaina, rage damuwa, ina amafani da dabarun rage damuwa kamar yin a; yoga da kuma tunani. Kasancewa tare da mutane da kuke so, ina; ina kasancewa tare da mutanen da nake so kamar iyali da abokai.

Yadda ake kula da lafiyar baki, lafiyar baki na da muhimmaci dan lafiyar jiki gaba ɗaya. Ga yadda da ake kula da lafiyar baki, goge haƙori goge haƙori sau biyu a rana da safe da kuma da yamma. Amfani da man goge baki, man goge haƙori, goge haƙori na tsawon mintina biyu, kulozin amfani da kulus na haƙari a kullum don cire abinci a tsakanin haƙori, amfani da mouth worsh, amfani da mouth worsh na anty victoria bayan goge haƙori da closing.. Hakan zai taimaka wajen kashe ƙwayoyin cuta da kuma rage haɗarin kamuwa da cututtuka baki ɗaya,. Ziyarci likitan haƙori, zayartan likitan haƙori a kai a kai dan duba lafiyar baki da kuma tsaftacewa. Abinci mai ahh rage cin abinci da abin sha masu ɗauke da sukari. A daina shan taba, shan taba na iya haifar da cututtkan baki kamar ciwon haƙori da kuma cutar kansar baki, kulawa ta yau da kullum da kuma zyartar likitan haƙori a kai a kai zai taimaka sosai.

ebola cuta ce mai kashe mutum sosai wadda ke haifar da cututtuka masu tsanani a jikin ɗan adam akwai zazzaɓi mai tsanani ciwon kai mai tsanani ciwon gaɓoɓi ciwon ciki gudawa da dai sauransu yadda ebola ke cigaba mutum na iya kamuwa da ebola ta hanyan jini ko ruwan jiki wanda ya kamu da cutar bayan kamuwa mutum zai iya fara nuna alamun cutan a cikin kwanaki biyu ko zuwa ashirin da ɗaya alamun farko na iya zama kamar na mura zazzaɓi ciwon kai da ciwon gaɓoɓi a wannan matakin alamun sun fi tsanani a wannan matakin cutar ta iya kan iya kai wa ga gazawar gaɓoɓin jiki kamar hanta ƙoda da kuma zuciya idan ba ai magani ba ebola na iya haifar da mutuwa a cikin kwanaki bakwai zuwa goma

Ebola ya fi shafar Afirka ta Yamma. Ita wannan cuta ta shafi, ƙasashe da dama,. Daga cikin ƙasashen da ta shafa su ne kamar haka: Akwai Guinea. Wannan ita ce ƙasar da annoban ta fara, nan ne tushen asalin wannan cuta ta ebola. Sai ƙasa ta biyu ita ce Liberia, Liberia ƙasa, ƙasa ce wadda take maƙwabtaka da Guinea. Ita ce ta shafi aaah, wannan cuta bayan Guinea. Sai ƙasa ta uku, ita ce Sierra Leone, ƙasar ita, ita ma maƙwabaciya ce da Guinea da Liberia, kuma ita matsayar ahh, ebola ta shafe ta. Sauran ƙasashen da suka shafi ahh, wannan cuta sun haɗa da, muna da Nigeriya. Ita ma Nigeriya wannan cuta ta shafe ta. Muna da kuma Mali, ita ma ƙasar Mali cutar annoban ebola ta shafe ta. Sai kuma ƙasar Senegal, ita ma Senegal ta yi fama da wannan cuta ta ebola. Waɗannan su ne daga kaɗan daga cikin ƙasashen da wannan cuta ta yi wa illa.

mene ne riga kafin cututtuka riga kafin cututtuka shi ne tsarin garkuwar jiki na mutum don ya iya yaƙi da riga kafin cututtuka ana yi ne ta hanyar bai wa mutum ƙwayoyin cuta ko wani ɓangare nasu waɗanda ba za su iya haifar da cuta ba amma suna koyar da tsarin garkuwar jiki yadda za a gane komai yaƙi da su idan suka sake shiga jiki yadda riga kafin cututtuka ke kare mutum da al’umma riga kafin cututtuka yana taimakawa wajen yana taimaka wa jiki jikin mutum ya gane kuma ya ƙirƙiri riga kafi ga ƙwayoyin ʧuta wannan yana sa jiki ya iya yaƙi da cutar da cutar da sauri idan ya sake kamuwa idan yawancin mutane a cikin al’umma sun yi riga kafin cututtuka yana da wuya cutar ta yaɗu wannan yana taimakawa taimaka wa kare mutane da ba za su iya yin riga kafin cututtuka ba kamar yara ƙanana da masu juna biyu riga kafin cututtuka na iya taimaka wa mutane su su guje wa kamuwa da cututtuka masu tsanani kamar su ciwon huhu da ciwon hauka da dai sauransu

Wasu daga cikin rashin fahimta da ake dashi da rigakafin cututuka da yanda za a magancesu. Rigakafin cututuka sun kun shi abubuwa masu guba. Rigakafin cututuka na kunshe da wasu sinadarai kamar masu kiyayyesu daga lalacewa da kuma masu ƙara tasiri amma duk wadannan abubuwan su ne aminci kuma suna da matuƙar mahimmanci domin rigakafin ya yi aiki yadda ya kamata. Yafi kyau a ƙaro da cututuka don samun rigakafi ta hallita. Wannan fahimta ne mai hatsari. Kamuwa da cututuka da za a iya hana su ta hanyar rigakafi. Na ɗaya haifar da matsaloli masu tsanani harma da mutuwa, rigakafin cututuka ga yara ne kawai wannan ba gaskiya ba ne manyama suna buƙatan ayi rigakafin cututuka masu musamman cututuka kamar mura tarin fuka da sauransu. Yanda za a magance wa’innan rashin fahimta, samun bayanai daga majiyoyi masu inganci,, yana da muhimmancin a samu bayanai masu inganci game da rigakafin cututuka daga majiyoyi masu aminci kaman likitoci ko kuma hukumomi masu kula da cututuka na amurka.

Matakan daya kamata abi wajen shirya bada allura. Tsaftace hannu, tsaftace hannu da sabulu da ruwa mai tsarki ko amfani da magani kashe kwayar cuta, tsaftace wurin da za a baiwa allurar da maganin kashe kwayar cuta, shirya allura duba allura da maganin don tabbatar da cewa basu lalace ba kuma sunyi daidai, idan ya jawo iska cikin alurar da adadin maganin da ake buƙata. Tura iska daga allura zuwa c cikin a biral kufiyel din, A’a idan anyi amfani da allura da ake da allura biyu sai allurar da akai amfani da ita wajen jawo magani hmm sai kuma baiwa allurar yanda za a bada ta sanya safar hannu tsaftace wanda za a baiwa allurar da maganin kashe kwayar cuta, jawo fata a hankali don samar da maimaitawa, tura maganin a hankali cire allura a hankali.

yiwuwar matsalolin da suke tattare da ba da allura da yadda za a hana su zubar jinni yadda za a hana shi matsawar da aka yi allura da auduga mai tsafta da maganin kashe ƙwayan cututtuka bayan an cire allura kumburi yadda za a hana shi a bai wa allura ba da allura a hankali sai ciwo yadda za a hana shi zaɓi wurin da ya dace don ba da allura ba da allura ba da allura a hankali amfani da allura ta inda ya dace lura da majinyaci don ganin ko akwai wasu alamomi bayan an gama allura kamar rashin fata kumburin fuska ko wahalar numfashi idan akwai waɗannan alamomi mu tuntuɓi likita da gaggawa lalacewar jijiyoyi yadda za a hana shi shi ne sanin yadda halittu na wurin da za a bai wa allura ba da allura a hankali

Shiri na gaban wasa da kuma hutu bayan wasa. Shiri na gaban wasa yana da matuƙar muhimmanci domin yana shirya jiki don motsa jiki mai tsanani, yana taimakawa wajen kare zafin jiki, yana sa jini ya zagaya cikin jiki da sauri yana kuma rage karkarwa yana inganta yadda jiki ke motsa da sassauta shi da sassauci yana kuma rage haɗarin rauni, yana taimakawa wajen mayar da hankali kan wasa. Misalin shiri na gaban wasa motsa jiki na zagaye shi ne juya kai juya kafaɗa juya hannu da dai sauransu. Motsa jiki na sassauci kamar miƙa hannu zuwa kasa juya ka, ƙafa da dai sauransu. Wash. Sai hutu bayan wasa, hutu bayan wasa yana da mahimmanci domin yana taimakawa jiki ya dawo yana yin sa na al’ada, yana kuma taimakawa wajen rage ciwon tso, gaban jiki inganta zagayawar jini da dai sauransu.

Nau’o’in motsa jiki, akwai nau’o’in motsa jiki da dama, kowannen su yana da fa’I’dodi daba-daban. Ga wasu daga cikin su, motsa jiki na kadiyon wannan nau’in motsa jiki ne da ke sa zuciya da huhu su yi aiki da sauri, misalan su, sun haɗa da gudu, tafiya, haw a kan bencj, wasan tenis da kuma rawa. Fa’idoci inganta lafiyar zuciya da huhu, rage mauyin jiki, rage haɗarin cututtuka kaar ciwon sikari, da hawan jinni, inganta yanayin tunani. Sai motsa jiki na ƙarfi wannan nau’in motsa jiki ne da ke ƙara ƙarfin gaɓoɓi, misalan sun haɗa da, ah ah nauyi, tura abu mai nauyi, da dai sauransu. Fa’idoci inganta ƙarfin gaɓoɓi, inganta lafiyar ƙashi, rage haɗarin rauni, ingsnta yanayin tunani. A yi ƙaƙarin yin nau’o’in motsa jiki daban daban. farawa a ƙara ƙarfi hankali, a saurari jikin, kuma a daina motsa jiki idan kuna jin zafi.

Shawarwarin abinci don lafiya, g a wasu shawarwari abinci don cin ma wasu manufofin lafiya rage nauyi, rage abinci mai kaloli, irin su abinci mai gishir, abinci mai sigari, abinci mai kitse. Ƙara cin abinci mai feber, irin su ‘ya’yan itatuwa, kayan marmari da hatsi, shan ruwa mai yawa. Ruwa na taimakawa wurin jin daɗi kuma yana taimakawa wajen rage yawan abncin da ake ci. Motsa jiki a ka a kai, motsa jiki yana taimakwa wajen ƙone kalori, cin abinci mai gina jiki irin su nama, kifi, wake da dai sauransu. Shan ruwa mai yawa, ruwa yana taimakawa wajen rage gajiya, rage cin abinci mai sukari yana iya sa ku ji gajiya a hankali. Inganta lafiyar zuciya rage cin abinci mai gishiri, gishiri yana iya haɓaka hawan jini. Rage ahhh cin abinci mai, rage cin abinci mai kitse, abinci mai kitse yana ƙone, yana iya haɓaka hawan jinni. A yi ƙoƙarin cin abinci mai daɗi da lafiya a kai a kai.

Yadda ake samun jadawalin bacci mai daidaito, samun jadawalin bacci mai daidaito yana da matuƙar muhimmanci don lafiya jiki da tunani. Ga wasu dabarun da za a iya bi, tsara lokacin bacci da tashi, tsara lokaci guda lokaci guda na bacci da tashi a kowane rana koda a ƙarshen mako, a tsara lokacin bacci da tashi da ya dace da buƙatun jiki. Yawancin manya, yawancin manya suna buƙatan lokaci na awanni bakwai zuwa tara a kawane rana. Shirin muhalli na bacci, tabbatar da cewa ɗakin bacci na da duhu, sanyi da kuma shiru, wajen amfani da wayar hannu, komfuta ko talabijin a ɗakin bacci. Yi amfani da kayan bacci masu daɗi, curi jikin dan bacci, yi wanka mai ɗumi kafin bacci. Shafa mai a jiki kafin a kwanta. Ku guji cin abinci mai nauyi ko shan kofi kafin bacci. A yi motsa jiki a kai a kai amma ba kusa da a kusa da lokacin bacci ba. Rage damuwa, kukan rage damuwa kafin bacci. Yi addu’a ko yi addu’a yin addu’a karanta littafi da yin wanka da ruwa mai ɗumi.

Alamun damuwa. Damuwa na iya shafar kowa, kuma na iya bayyana a hanyoyi daban-daban. Ga wasu daga cikin alamun damuwa, alamun jiki, ciwon kai, ciwon gaƃoƃi, ciwon ciki, matsalolin narkewar abinci, gajiya, rage ƙarfin jiki. Matsalolin jima’i, alamun tunani, damuwa, ƃata tunani, rashin iya mayar da hankali, rashin iya yanke shawara, tunani kai-tsaye. Alamun ɗabi’a, akwai fushi, ƃata rai, rashin kaƙuri, cin abinci fiye da kima ko cin abinci kaɗan, shan kofi ko shan wuya fiye da kima. Yin amfani da kayan maye, yin tafiyar hankali. Yanda ake gane alamun damuwa a kan; a kanku da wasu, saurari bi jikin bankuna, jin gajiya, ciwo. Ko rashin lafiya a kai a kai, yana iya zama; zama damuwa. Idan kuna da; idan kuna da damuwa a kai a kai, kuna da wahalar mayar da hankali ko kuna da tunani kai-tsaye, yana iya zama lamar damuwa.

Yadda za a iya amfani da tallafi al’umma wajen magance damuwa, dangantaka da abokai da iyali. Ziyar tan su, kasancewa tare da abokai da iyali, yana taimakawa wajen rage damuwa. Ziyara waya ko kuma tattaunawa ta yanar gizo. Za a iya samar da jin daɗi da kuma rage tunanin damuwa.. raba matsalolinku ba dole ba ne a ɓoye damuwar ku,, a rufe abubuwan da ke damunku da abokai da iyalai, za a iya rage nauyin da ke kanku., neman nasiya abokai da iyalai na iya ba da shawarwari masu amfaini da kima goyan baya. na tunani. Yin aiki tare, idan kuna da aiki na gida ko kuma wani nauyi, nemi taimakon abokai da iyali zai rage nauyin da ke kanku kuma ya ba ku lokaci hutawa. Shiga ƙungiyoyi tallafi, nemo ƙungiyoyi masu kama da matsalolinku, idan kuna fama da wani damuwa na musamman Kaman su damuwar aiki, anuwar iyaye ko kuma damuwar lafiya. To akwai ƙungiyoyi masu tallafi da ke taimakawa mutane da irin wannan damuwan. Samun nasiha, za ku iya samun nasiha da shawarwari da sauran mambobin ƙungiyoyi, kuma ahh shawarwari abokanai

Wasu aikace-aikacen wayo, kayayyakin aiki da kuma albarkatu, don magance damuwa. Aikace-aikacen wayo, akwai head space wannan App ɗin yana da, shirye-shiryen tunani, numfashi da kuma yoga don rage damuwa. Akwai camp App, App ne da yake kwantar da hankali ta hanyar shirye-shiryen tunani, labarin bacci, da kuma yake kwantar da hankali. Akwai kuma mindfulness App. Wannan App ɗin yana ba da shirye-shiryen tunani, da kuma darussa don taimaka muku wajen fahimtar tunaninku. Akwai kuma hoopify, App ne da yake amfani da wasanni da ayyukan nishaɗi don taimaka muku wajen inganta yanayinku na tunani. Kayayyakin aiki, muna da jirgin numfashi, yin numfashi a hankali na iya taimaka muku wajen kwantar da hankali da kuma rage damuwa. Akwai kiɗan kwantar da hankali. Sauraron kiɗan kwantar da hankali, kamar kiɗan yanayi, kiɗan gargajiya ko kuma kiɗan shagali, na iya taimakawa wajen kwantar muku da hankali. Wadannan ayyukan jikin na iya taimakawa wajen kwantar da hankali da kuma rage tunani.

Fa’idojin riga kafin cututtuka. Kariya daga cututtuka masu yawa. Rigakafin cututtuka na taimakawa cikinmu cikin mutane wajen gina kariya daga cututtuka masu yawa kaman su ciwon um ciwon sankarau, ciwon kwalara, da sauran su. Wannan kariya na taimakawa mutun ya guji kamuwa da cututtuka masu yawa ko kuma ya rage tsananin cututtuka ya rage haka. Rage yaduwan cututtuka idan yawancin mutane a cikin al umma sunyi rigakafin wani nau’in cututtuka to hakan zai rage ya yaduwar cututtuka a cikin al umma wannan yana taimakawa wajen kare mutane da basu daa da basu da kariya daga cututtuka kamar su jarirai masu juna biyu da kuma mutanen dake da tsarin garguwar jiki mai rauni, rage mutuwa da kuma jikkata. Rigakafin cututtuka na taimakawa mutane wajen gujewa mutuwa da kuma jikkata sakamakon kamuwa da cututtuka masu yawa wannan yanada matukar mahimmanci musamman ga yara da kuma mutane dake da matsalar garkuwan jiki mai rauni. Inganta lafiyar al umma, rigakafin cututtuka na taimakawa wajen inganta lafiyan al umma gaba daya yana rage yawan mutanen dake kamuwa da cututtuka yana rage nauyin dake kan tsarin kiwon lafiya.

Wasu cututtuka da za a iya rigakafinsu da magungunan rigakafin, sarƙama wannan cuta ce me saurin yaɗuwa kuma yana iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani, kaman su ciwon hunhu, ciwon kunni da kuma ciwon kwakwalwa. Ciwon huhu wannan cuta ce me saurin yaɗuwa kuma yana iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani kaman su ciwon huhu, ciwon zuciya da kuma ciwon ƙoda. Ciwon sanƙarau, wannan cuta ce me saurin yaɗuwa kuma tana iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani kaman su ciwon huhu, ciwon kwakwalwa da kuma ciwon jijiyoyi. Ciwon kwakwalwa cuta ce me saurin yaɗuwa kuma na iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani kuma tashin ciwon huhu, ciwon zuciya da kuma ciwon ƙoda. Ciwon shan inna wannan cuta ce me saurin yaɗuwa kuma na iya haifar da matsaloli masu tsanani kamar su ciwon huhu, ciwon zuciya da kuma ciwon ƙoda. Matsalolin rashin yin rigakafin tuƙa yiyuwan kamuwa yiyuwan kamuwa da cututtuka idan ba a yi rigakafin cututtuka akwai yiyuwan kamuwa da cututtuka masu yawa kuma hakan na iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani harma da mutuwa. Yaɗuwan cututtuka idan ba a yi rigakafi cututtuka ba to hakan na iya haifar da yaɗuwan cututtuka a cikin al’umma kuma hakan na iya sa mutane, mutanen da ba su da kamuwa da cututtuka kamar su yarin rai masu juna biyu da kuma mutanen da ke da ƙarancin tsarin garkuwan jiki me rauni ke da su kamuwa da cututtuka.

matakan da zaˀabi, bayan jinya Don sauƙaƙa warkewa ga riga kafin cuta. Tsaftace wurin jinya, wanke hannu kafin kufara kula da jinyar. Se: ku wanke hannu, da sabulu da ruwa mai tsarki. Ko kuma ku amfani da maganin kashe kwayoyin cuttuttuka. Tsaftace wurin jinya wake wurin jinyar da sabulu da ruwa mai tsarki. Idan akwai datti acikin jinyar, se kuji amfani da maganin kashe kwayan cuta don tsaftace shi. Bit wurin jinyar a ƙarƙashin ruwa, me gudana. Da yanke: wurin jinyar a ƙarƙashin ruwa, me gudana na tsawon mintina biyar. Dai na jini, jin amfani da masƙi. Idan jini yaaci gaba da zuba, to sai kuyi amfani da tsaftataccen zani, ko kuma audiga dan matse wurin jinyar Ɗaga wurin jiyar, idan yajiwu daga wurin jinyar samada matakin zuciya. Rufe wurin jinyar, yi amfani da maganin shafawa. Rufe wurin jinyar da tsaftataccen zani ko kuma auduga. Ku yi amfani da bandeji, idan ya ʦanʦanta ayi amfani da bandebin. Riƙe zani ko ku kuma auduga a wurin jinyar.

Wasu magungunan gida don magance jinya, yana da kyau a lira cewa, duk da cewa waɗannan magungunan gida na iya zama masu amfani. Ba su maye gurbin kulawn likita ba idan jinya ta yi zurfi, ta yi tsanani ko kuma ta yi kumburi, to yakamata a nemi taimakon likita. Magungunan gida sun haɗa da, muna da man zaitun, man zaitun yana da ƙaddarorin maganin kasha ƙwayoyin cuta da kuma maganin kumburi. Ana iya shafa shi a kan jinya, dan taimakawa dan sauƙaƙa warkewa. Sai muna da zuciyar aluibera, zuciyar aluibera tana da ƙaddarorin maganin kuburi da kuma maganin ƙaiƙayi. Ana iya shafa shi a kan jinyar dan taimakawa dan sauƙaƙa warkewa. Madubi. madubi na iya taimakawa wajen sauƙaƙa warkewa, da kuma kumburi, ana iya shafa shi a kan jinya da kuma barin shu ya bushe. Yadda ake amfani da magungunan gida tsaftace wajen jinyar da kyau, ah kafin a shafa maganin. Shafa maganin gida, Shafa maganin gida a hankali, rufe wurin jinya da zani ko kuma auduga, tanecc zani ko auduga a kai a kai.l.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

Dalilan da ya sa aka zaɓi abincin gina jiki na kayan lambu ko na dabbobi. Akwai dalilai da dama da ya sa mutane ke zaɓe tsakanin abinci jiki na kayan lambu da na dabbobi, ga wasu daga ciki: na farko kiwon lafiya, kayan lambu abincin dake nan na kayan lambu yana cike da sinadarai masu mahinmanci kamar bitamin ma’adanai da dai sauransu, yana taimakawa wajen rage haɗarin cututtuka kamar ciwon zuciya, ciwon sukari da wasu nau’o’in kansa, abinci jiki na dabbobi yana ɗauke da furotin da wasu bitamin waɗanda suke da mahinmanci ga jiki na ɗan Adam. Aikin gona da kiwon dabbobi nada tasiri me yawa akan muhalli, abincin jiki na kayan lambu yana da tasiri me yawa akan muhalli fiye da na dabbobi, wasu mutane suna sun zaɓi abincin jiki na kayan lambu saboda damuwar da suke yi game da yadda ake kiwon dabbobi da kuma yadda ake kasha su.

mahimmancin daurewan abinci azabin abincin ibincin daurewan abinci na da matuƙar mahimmanci a nahija arewacin nan saboda da dalilai da dama na farko kiwon muhalli jankin gona da kiwon dabbobi na tasiri me jawa akan muhalli abinici na ǳiki na dabbobi yana da tasiri da jawa akan muhalli feye da na kayan na lambon zaba abinci daga gida ko kuma masu noma na gida yana taimaka ma yara da yawa duk sanda abinci yai tafiya kafin ya kai da tebirin barin haka ke rage yawan fita da hayaki ragewan abinci da muke ǳefawa yana da matuƙar mahimmanci kiwon lafiya abinci mai daurewa yawanci yana da inganci mai kyau kuma yana dauke da sunadare masu mahimmanci da lafiyan mu kuma baccin ga haka noma a gida ko kuma a kusa da mu yanada sabo kuma yana da ƙarancin sunadarai a kiwon tattalin arziki zabi abinci daga masu noma na gida yana taimakawa waǳen tallafawa tattalin arziki na gida rage awan abincin da muke ǳefawa yana taimakawa waǳen rage yawa kudin da muke kashewa akan abinci